imotoka yimile igali nayo yimile yasutile madote magali gatyo baboyeleko zikoba batu bemilewo baliwo nabo bagali, kulugudo kwene kutulo kuliko madote ni tsinzu.

kyoloni, bayombaka kyoloni mboo hesi kyoloni kyene kyili badumawo bi bigoka bivela byayizulawo, bayimbakawo zinzu batawo lumago lwe nayu lwe bisaala busa

Mayi agwatile i t-shati i',mwanga ali kuguba i'ngoma i'ngali aliwo batu, bandi bagwatile zi t-shati zi fanana, bandi zimwanga

Umuseza ekale kuu kulyato nga ali kunyanza nenga nio mumu gulikutula busa ahambile migango gye kukubila mezi ni aliwo ni busaala bundi buleyi buli kulyato kuwene

zinzu zingali awene aliwo chijewa bana bane bali kwinyaya lifundo bandi bimile bajeche bemile kutuloyo babasililile nga bali muchijewa bali kusamba

Imotoka yimile yasudile madoote umutu agonele evimbile gu tundubaale ni babatu bandi bimile bwimi biyambile kubyuma byeene bye motoka ilikulugudo lubalayi ilikudima

Butebe bugali, babwikasile kububale inyuma iliyo bisala, iliyo mabale, iliyo misala jindi jili kungazi ku lujinji

Zinajolo ziliaha zili ziliwo zitano ni zi fayilo nikihagala kyene batele kungazi kwene batele hasi kwitaka

Zinzuki zizule akutu uwa isi bata mizinga zinzuki ziliwo zingali, zindi zatalanile busa ni namufeli khungazi ali kuboneka, kyiliwo kyizinga kyene kyili musonda.

Kintu kijendela kunyanza nga kisudha batu, lubega luliyo namufeli lubega lwabayo zinzu bawaka irangi imwanga.

Ikobe ili kungazi kikyisala yakonele kisala kyene kyayoma asi aliwo binawoyu bisaala bindi bibyefana nga bye bakholamo bisampa zinyiga.

inzuki yagwile kuchimuli nenga awene aliwo bimuli bibili ibyaninilawo nenga yagwile kuchimuli chidwela mwesi ili kususuna buchi kutulo aliwo gusaala nibimuli bindi

Umwana imile esi batundila esi bagulisila manda inga manda batele kubivela haliwo chikomeko habawo umuse baseza babili bikale idayi nga aliwo numwana gundi umujeche hawene haliwo lidote ni ni chi ni chimeza kyekwikalako haliwo zinzu nu mwana umukana uwimile imaso

Gumugunda gwe gumuchele nga gulimo nigumuchele gwene gundi gulikwoma gundi gushili kudabula ukwoma niyono. Bayombekamo zinzu nibintu ibinyala byatisa bunyunyi kuleka kulya gumuchele da. Gimisaala gili ku

Musawo ali mwigangilo alikujanjaba umulwale alikumubaga fana ela aliwo emaza, aliwo bipapula, basawo baliwo babili balikukola kumulwale bagwatile bibintu kumolu ni kumunwa

baana balikwinyaa mupila banikile zingubo kumigosi banikile zisokisi banikile zipale zekungendelamo aha idayi inyuma iliyo bisaala madote galiko aha ni kipapula aasi e'paale iyo.

Umuseeza imile aganzi kumabaale asi aliwo inyanza nga idayi mumu guliko gutula awambile kyintu munkono kyilinga kyisaala

Epipa edeka endali nga ba bateleko luseke lwazile mpaka mumezi, luseke lwene lwadabule mu ba badabusile bateele mpaka muchidomolo mwesi endali ezakuzaga, ni gamabaale galiwo hasi gamezi galikudima ni gamadote

Zinsolo zikile mumenzi zili kunywa gamenzi, bunyunyi bwagwire kunsolo indala yi kungaji kwene, bunyunyi bubili, kandi kasilire mungajji kandi kasilire mumenzi, nzinsolo ziliko zinziga

Bayimbaka chiyu babayilamo zikulukulu ne batako lumago balimako kungazi bunyasi ni bitundubale, bisala biliwo, bichupa, bitu byesi zililamo.

Lugudo lugali zimotoka zidimilako, zipikipiki zili kudimilako, kuntulo kuliko katale kesi abantu batundilako zingubo

Umuseza asililile i'simu yewe, i'motoka iliwo umutu e'kale kungazi kumezi gabitila asi ene mulukotela anganzi aliwo inzu bawaka i'langi i'mwanga

Umuseza ali nepikipiki zimotoka, zilikulugudo isi bayombeka awo isi banywela mafuta, batu bali kubiita aliyo ne'bipande bibolesa e'bazakunywa, bipande e'byo bawandikako silingi zesi mafuta gagula.